If I fit choose any animal to keep as pet, na dog an parrot I go pick, an I get strong reason why I talk so. You see, dog na one animal wey dey very loyal. I no go lie, I be peson wey like company, peson wey want animal wey dey always happy to see me, an dog dey do am without faking am. Anytime I dey come back from outside, I dey imagine sey my dog go rush come greet me. Ein go dey shake ein tail, dey happy sey na like celebration. Dat joy alone fit clear stress from my mind. I still like sey dog dey sense danger. Sometimes, peson no go juz dey alert, but dog go don go pick up one kain energy. Whether na intruder, or anything suspicious, or na thief, dog go dey bark, e go alert you. Na dat protective spirit wey dey make peson respect dog. I fit dey sleep deep, but once my dog dey house, I go sleep with peace of mind. Now parrot, chai! Dat one na my nomba one gist partner. I remember one time I visit peson wey get parrot, the bird juz dey talk anyhow. “Who dey there?” “I dey hungry oh,” the tin juz dey make everybody laf. From dat day, I tell mysef sey one day, I go get my own. I like how e dey mimic voice, an e dey pick words. Imagine sey I dey alone for house an my parrot dey gist me small-small. Sometimes, e go even scatter talk wey I no expect. Dat kain liveliness dey sweet me. I no too like pet wey juz dey quiet, dey hide, no dey relate. I want something wey go dey like member of the house. Dog an parrot dey exactly like dat. The dog go dey very close to me dey play, dey follow me waka, the parrot go juz dey de observe, de drop talk, dey laf, sometimes de misbehave small, but na dat day dat one dey make am fun. Sometimes, I go juz sit down dey imagine sey if I get dog an parrot, I go name the dog Chief, an the parrot, Tatafo. Chief go dey ground, dey monitor gate; Tatafo go dey roof, de analyse everything wey dey happen. Anybody wey enter, once, parrot go shout “Who be dat?” an then dog go bark. The peson go know sey no be anyhow compound e enter. Dat combo na real squad. E no dey dull.

For dis life, to keep meaningful relationship, whether na friendship, family, or even love matter, you need some correct qualities wey go hold everything together. The first one wey I believe in na communication. If two pipu no dey talk, no dey share how dem feel, wahala go start small-small. Dey always talk sey communication no be only to talk, e dey involve lis ten ing too. If peson dey talk, make you hear am well-well, no juz dey wait to reply. Na so connection go dey build. Another important one na respect. If I no fit build anything serious with peson wey no dey respect me, even if we dey joke, make respect still dey. Make e no dey talk to me anyhow, make e no dey make e dey respect my space, my thought, even my silence. I go do the same for you. Once respect dey both sides, wahala go reduce. Trust na another strong pillar. Without trust, relationship go dey weak like pap. I suppose fit leave my matter with you an believe sey you no go carry am go gist for junction. Trust no be something wey peson go demand by force, na by action. Little tins wey you dey go dey do go dey make me believe sey yes, dis peson dey real. Once trust break, to rebuild am go dey very-very hard. I go also talk sey patience dey very important. Nobody dey perfect, pipu go dey do tins wey go vex you, but if you value the relationship, you go take time understand sey everybody dey grow, an sometimes, you go need chill small make tins balance. Na dis same patience go help you forgive wen peson offend you. Without am, small mistake fit scatter years of friendship. Empathy too dey, na very key. You suppose dey try reason tins from the other peson side. Sometimes, no be sey dem mean to hurt you, na juz sey life dey hard for dem or dem get dia own struggle. Wen you fit see tins from another peson shoe, you go treat dem beta. Dat small “I understand how you feel,” go fit go long way go heal many issues. Another tin wey I dey hold strong for relationship na effort. You no fit you go juz sit down dey expect sey tins go work by itsef. You go dey check on the peson, dey make time, dey put in energy to keep the connection alive. Even if na juz “How you dey?” message once in a while, e go show you sey e care, So, to keep meaningful relationship na to blend all dis qualities: communication, respect, trust, honesty, an loyalty. If you fit hold dis ones, e no go hard to build strong lasting connections for dis life.